Lu nekk ci kow tabul bi ni kabaala den ko de leeka dafa forox taneexe.

Lu degani bagase dax batekay kanam la dafakati kanam bi ñoo koder jofandiko.